Atye ka neno lacen ma kitoko i oluto kwon

Atye ka neno cal pii , cal dano ma tye ka tuko ki gin pa munu.

Atye ka neno pii, atye ka neno lum ma tye itenge, atye ka neno dano ma tye ka mako rec.

Atye ka neno ot atye ka neno nyig yen ma gipitogi atye ka neno yadi mulworo nge ot

Atye ka neno cal pol cal yadi cal lum ki cal trukta ma ocung i di lum

Atye ka neno cal ot cal mutoka ma tye ka ngwec ki i yo cal dano ma tye ka ngwec ki pikipiki